Yeya adek ma tye i di nam nam man kono nen calo yamo tye ka bayone matek adida iyeya man tye dano mapadi padi ma gitye bene ka mako rec

Co aryo ma tye ka cat icuk acel ti cato matunda mucungwa ma kiketo i ki ca acel ti cato mutungulu ma kiketo i aduku ki nyanya ki bene aneno wanyjiri ma kiketo i ki ca

Kic ma opye i kom ature kic maro pye i kom ature ka kwanyo moc ature ma en dok kwede me yubo mo kic pien moo kic ki tiyo kwede me mato cayi ki bene kitiyo kwede me cango bur.

Lutino mapol ama gitye ka a ki i kulu gutwomo pii i jeriken giyeyo iwigi ka gitye wot kwede iyo iyo ma lutinoni tye ka wot iye nen calo apua dwong iye ki bene iteng yo man tye lum ki yadi mapadipadi.

Acut conga madwong ma gucung imudo ki ingegi bene tye yadi mapadi padi acut conga obedo winyo ma tye ki dog ki tyen mabor gin gimaro camo rec

Lakwo carani ma obedo i nyim caranine lakwo carani man tye laco ma oruko kor bongo matata dok oruko otok i wiye en bene oruko maraya i wang ka tye ka nyero obedo i nyim caranine man dok ki tiyo kwede me kwoyo bongo.

Atura ma tye ka nen ki tung kupoto ceng i kom atura man bene kic tye ka tuk bino ka pye iye kic maro bino i kom atura ka cam ki ka kwanyo moc atura ma gin gitiyo kwede me yubo moo kic.

Poto majan, majan obedo pot yat magitiyo kwede me mato cai kipoto man kono tye got madit kangec.

Laco ma ocung inget yeya yeya man tye iteng pii madit adida i yeya bene tye jami mapadi padi mi mako rec

Awobi ma otingo gicaka bang i wiye, i ngute bene tye gin ma kiwinyo ki wer iti oruko kor bongo manen makwar kibene kinge tye lum ki yadi ki gudi ma en tye wotiye bene tye boda ma oting dano

Ka tedo kongo kongo man ma kitedo kato ki idog pii-ni ma duny ka dong kato ki i pipa idog pii ka dong kipiko i jeriken itenge tenge tung kuca bene aneo tyen labolo.

Winyu ma ocung i jang yat winyu man kono tye ma rangi kome onyupe anyupa kome mogo tye macol kome mogo tye ma nen pol pol kome mogo tye makwar

Laco ma orukke calo otuk ragbi ki bene okwanyo elmet ki i wiye ogungu i kom bedo calo tye ka lega ki bene ka ma ogungu iye ni tye calo bar ka ma kituko iye.

Cing dano mumako kabii, kabii kono ki kwanyo ki ipoto me rengo moko, moko eni mogo gitiyo kwede me kwon mogo me nyuka en kabii bene ki romo rupune ki gwana mutwo onyo ki kal ka dong ki rego ka acel

Wang pii ma tye ka mol dano aryo tye iwang pii man ki itenge tenge tye lum ki bene ki itenge tung acuc tye dano ma tye ka wot ki odi ki bene lori ma ocung iyo ma iteng wang pii man.

Ot ma olulle alula ma ki yubo komeo weng ki lum mutwo ot enni wiye tye mucudu ki bene bedo wai ot pa banganda ma ki tiyo kede mi iko ludittegi ma dongo-ni i nge ot man bene tye yadi ma padi padi

Odi ariyo ma tye i di boma acel wiye ti makwar ki acel tye bati ma nyal dong otemo makone inge ot acel ma wiye tye bati-ni tye yadi labolo ki bene iteng ot man tye pipa pii ma ki nyedo lamal

Dano ma ocung i teng nam madit dano meno oruko long ki bene i cinge omako rec ma nen calo en okwanyo ki i pii.

Dako ma obedo i ot ma kiyubo maleng mada en obedo tye ka tic ki kompiota pa munu ma kilwongo ni laptop laptop man ocibo iwi meja matar ki en dako man bene oruko long macol ki korbongo macol ki obedo i kom ma nen pol pol.